Ubwoko bwinshi bw'inka harih 'izifis 'ibara ryirabura hariho n'iyindi usang ifis'amabara yera hari n'izindi usanga zise amabara abiri:iryirabura niryera ziraberey'ijisho n'inka ziryoshe kuraba cane.

Ruguru n’ahantu iyo uhagaze hejuru ubona hasa neza cane kuko urabona utuzu, utuzu twubatse neza dufise amabara atandukanye hararyoshe kuraba n’ibintu bihimbara amaso abantu benshi barakunda kubikora kuko birabaryohera.

Fiona n'abagenzi bo babiri ni abana bakarorero cane, ni abana bafasha abavyeyi mu bikorwa buri munsi, naho baba bavuye kw'ishuri baraca ahantu bagaterura inkwi abavyeyi bakabashikanira.

Inkoko n'igikoko kiryoshe cane korora ino mu Burundi, kuko iyo gitaye amagi urashobora kurindira amagi akagira ubuswi, ukadandaza ubuswi; canke ukadandaza amagi nyene, hose birakuzanira amahera kandi urunguka cane.

Itabi nikintu kitari ciza cane kumagara yumuntu , nikintu kibi cane kuko iyo umuntu agumye agifata aragwara, akagwara mumahaha , akagira ingorane zo guhema ndetse no mubusaza bwiwe aragira ingorane nyinshi .

Inkende n'igikoko kizwi cane mugihugu c'uburundi, kera baravuga yuko abantu bari inkende ariko uko bagenda barakura ngo batera baba abantu. Ivyo nivyo babesha abana, none benshi bakuze bavyemera.

Ikiyaga nahantu haryoshe cane guteramira nabantu muriko murayaga kuko hari akayaga canke ukaja kuhicara wenyene kuko uriyumvira neza, akayaga kaguca mu mutwe, nahantu hakuzwe gose abantu baryoherwa iyo bariyo.

Mw'isoko nahantu hari ivyamwa vy'ubwoko bwinshi, hariyo imyembe, imihwi, indimu n'imicungwe, iyo abantu bashaka gusuma baragenda mw'isoko bakavayo basumye vyose, nahantu uzosangayo abantu benshi gose.

Ndinda ariko ararisha impene yiwe ,Ndinda yari umwana kuva kera yamye akunda kuja kurisha impene abavyeyi nabo bikabatangaza kuko yari iryambere babonye umwana akunda ibintu nkivyo muga bakanavyishimira kuko yaratanga akarorero kubandi

Inka yabishora ifise amabara abiri iyera niryirabura, ariko arafise niyindi nka yakabiri ifise ibara ryera, iyo yakabira bavuga ko yayivye mugenzi we kuko iryambere ntayo yarafise kandi barabuze niyo yavuye.

Karire adandaza mu isoko ivyamwa vy’ubwoko bwishi bufise n’amabara atandukanye amabara y’urwatsi, y’ubururu, y’ivyera kandi agakunda kudandaza n’imihwi.

Rurinda afise umurima munini cane ariko uwo murima ntashobora kuwitaho wose aritaho igipande kimwe ikindi gipande akacitaho bisanzwe ariko afise abana babiri b'abahungu muga ivyo ntaco bibabwiye.

Amatunda ni ivyamwa bidandazwa cane ngaha mu burundi abantu barakunda kubigura kenshi bikunda kurya abana bato kuko abana bato ari abantu usanga barya ivyamwa gusa iyo abavyeyi rero bagiye kubagurira amatunda ntiyigera asiba.

Itongo ry'ubatsemwo amazu hakabamwo n'imirima, abantu bararimirayo kugirango bashobore kudandaza ivyo barimye bakaronka amahera, ndetse bakanahagurisha, kugira bashobore kuronka mahera navyo nyene.

Inka, nigikoko gikunzwe cane mu gihugu c'Uburundi. Kiratanga amata, kigatanga ninyama. Barakunda kugitanga nkinkwano iyo murugo habaye ubukwe hageze ko basohora umukobwa.

Ibiti bitwa inkwi .Barakunda kubicanisha cane kuko biroroshe iyo ucanye kumbabura ugakoresha inkwi urashobora guteka .Abantu munzu bagafungura Kandi bikakworohera.

Inka ya Bishora ni inka nziza cane. Izo nka azifise ari zibiri, arakunda ukuntu zimeze. Iyo uziravye, zirabereye amaso, ndetse n’abantu bagenzi we barenganye bakaziraba, baramubwira ko afise inka nziza cane gose.

Inka yitwa bishora inka nini cane gose, iyo bahihaye abavyeyi bumukobwa iyo bamukosheje aba aragashimwe gakomeye cane nukuvuga ko umukobwa yitwaye neza kuko iyo nka ariyagaciro.

Masabo arorora inkoko z'ubwoko bwinshi zifise amabara atandukanye harimwo izifise amabara yera izindi zifise amabara y'irabura izo nkoko iyo ariko arazorora araronka amagi agashobora kuyadandaza akaronka amahera nawe agashbora gutunga umuryango.

Inzu inagweze ntiraheza kubakwa, ntarashiraho amabati ntarasigisha n'amarangi. Kugira ngo ishobore gusa neza nawe ariko ara rondera amahera kugira ashobore kuhashira ivyo yifuza vyose.

Misi yose ku mugoroba BIZOZA aragenda agakama inka, aka zikamamwo amata menshi, ayo mata rero abana barakunda kuyanwa ari mabisi, kuko ariho bavuga kaba akiryoshe, iyo bamaze kuyateka ntaryoha.

amabarabara yomugisgara ca bujumbura nimeza cane gose arasukuye hama hariho abantu bahakora minsi yose kuko ariko kazi kabo ivyo navyo birafasha igihugu kuko iyo bavuze ko igihugu canyu kiri mubihugu bifise amabarabara meza biraryoshe.

Basabose afise ibigazi vyinshi. Ivyobigazi arashobora kubikuramwo amasabuni yitwa Gifuranguwa. Bakongera bakabikuramwo n'amavuta. Basabose araryohegwa caane iyo abonye ibigazi vyiwe ukuntu vyagwiriye.

Umugabo yariko aridoga cane kuko afise agakanevo inyuma y,inzu gacamwo amazi iyo avuye munzu kugira aje gutemba hanze abantu nabo barenganye bagatayo ibicafu amabido amashashe nawe ivyo bikamushisha kuko yari umuntu wisuku cane.

Bishora ariko araragira inka ziwe. Iyo ariko araragira, inka ziwe zirakwira ibarabara ryose kubera ko ari nyinshi. Rero barakunda kuvuga ko ari mu bantu batunze, kuk' ino mu burundi iy'ufise inka nyinshi ub' utunze.

Itongo rinini cane riri mu murima ni ikintu ciza kurigira kuko iyurufise ibintu vyinshi urimiramwo mu gihe co kwimbura uvyimbura ari vyinshi ugashobora kubidandaza ukaronka amahera.

Ibiti vyinshi bigerekeranye ahantu bavyitwa inkwi, barabikoresha mugucana umuriro ivyo bigatuma umuntu ashobora gucana umuriro k'umbabura kugira ngo ashobore guteka.

Karire afise inzu nini cane gose. Inyuma y'iyo nzu hariyo udushurwe twiza cane abantu bakunda kumubwira ko ari twiza. Kaba gafise utubara twinshi bibereye amaso kuturaba.

Inka za Bishora, arazikunda cane, arazikurikirana niyo agiye kuzirisha araziraba gose, ndetse no kuzikunda araziraba kugira ntizishobore kuja kurya imirima y'abandi ngo bamwidogere.

Inka ya Masaho ifise amabara abiri iryirabura n´iryera Masabo arazikunda cane inka ziwe kuko ziramuha amata meshi navyo bikamuhimbara kuko arashobora ku bidandaza akabironka mwo amahera.

Umwungu n'imboga ikunzwe cane mu gihugu c'Uburundi, ariko nikunzwe n'abana, ahanini ikuzwe n'abavyeyi kuko iy'uyirya mw'ijoro cane cane ugiye kuryama uragira amagara meza kandi nta ngwara igutera.

Inka zifise amabara atandukanye, hariyo izifise amabara yirabura n'amabara yera, rero iyo umuntu azitunze aragenda kuzirisha, iyo agiye kuzirisha arazikurikirana kugira ngo ntizishobore kurya ibintu vy'abandi bantu nabo ngo ntibamukunde.

Hari ubwoko bwinshi bw,utunyoni ariko hariyo n'ubundi bunyoni buhimbara amaso usanga bufise ibara ry'era gusa utwo tunyoni ndetse no gusa neza turinze tuvuga mugatondo umenga buriko bugira akaririmbo karyoshe.

Ibiti vyinshi biri ahantu bakunda gukoresha mu gucana imbabura bikaba vyitwa inkwi, rimwe rimwe baranabikoresha mu kwubaka amazu ,kugira ashobore gukomera abantu babayemwo bazibemwo zikomeye.

Amabido ya Karire yarayasize ahantu ayasiga atayafundikiye atanayafunze kandi bari gushobora kuyiba. Nuko Masabo aragenda arayafundikira arongera aranayafunga arayamurabira kuko Masabo yari umuntu mwiza.

KAGABO yaguze amafi menshi cane ,amafi atari make, arabanza akayaronga kugira ashobore kuyateka ,hama ayashire kumeza, asangire n'umugore ,ndetse anasangire n'abana biwe kukazi bayakunda.

Siriyake arakunda kwidoga kuko akuvugako inzu yiwe ahantu iri itabereye, iyo nzu yiwe iri ahantu umenga hari ishamba ivyo navyo ntabikunda kuko umenga ntisize n'irangi.

Bizoza afise inka nyinshi cane harihimwe ifise amabara abiri iry'irabura, niryera iyindi nayo ikaba ifise ibara rimwe iryera, arakunda inka ziwe kuko zaragwiriye.

Itongo ririmwo ubwatsi bwishi baciyemwo akazira hakaba hariho igiti bitwa ibigazi arivyo bakuramwo amavuta bitwa amamesa.

Umwungu ni icamwa gikunzwe cane mu Burundi, gikunzwe cane n'abavyeyi apana abana kuko abavyeyi amagara yabo abariko aramera nk'ayononekara kuko baba bariko barasaza, rero barakunda kurya umwungu kuko ataco wonona mu mubiri.

Ikiyaga ni ikintu kibereye amaso cane, ni ikintu kiryoshe kuraba, iyugiye ukahicara uragira ivyiyunviro vyiza kuko akayaga kaguca mu mutwe ni keza ukumva ivyiyunviro vyawe biciye bija kumurongo.

Abagore babiri bariko bararima, bafise amasuka kuko nico gikoresho bakoresha mu kurima. Barimbura, bagafungura, bakabidandaza, ndetse bakaronka n’amahera yo gutunga umuryango.

Amina numuntu wisuku cane buri igihe amabido yiwe arayoza kandi iyo ayageje arashiramwo umwete agakoresha nudushinge kugira ngo ashobore gushiramwo umuti indani uvyoza neza yari umuntu akundwa nabantu kuko amabido yiwe yama asa neza

Inzu ya karire ikikujwe n'ibiti vyinshi cane vy'ubwoko butandukanye, ikaba ikikujwe n'amabuye y'ubwoko butandukanye kandi aryoshe kuraba. Karire iy'ayibonye biramuhimbara kandi aripfuza no kubigira ku nzu yiwe ya kabiri.

Nigihe kigera abantu bakazana impene kuzidandaza mwisoko kuko abantu baba bakeneye amahera nibenshi. Iryo soko abantu barahahurira atari bake iyo bazanye impene zabo, rero baravayo bafise amahera kandi banezerewe.

Mbizi n’umugabo aje mu gisagara ca Bujumbura yorora inkoko izo nkoko arazishora canke akarindira zigata amagi canke agashora amagi beshi baramuzi iyo bashaka kugura inkoko canke amagi batumbera iwiwe.

Amatunda, n'ivyamwa navyo nyene mu vyamwa bikunzwe ariko naho bikunzwe cane abantu ntibakunda kubigura cane kuko nk'ino mu Burundi birazinvye, rero kubwivyo ababigura baraba bake.

Karire n'umugore wa Bizoza, umugore abantu benshi bavuga ko ari mwiza cane kuko aritaho ibitugwa vyiwe, imisi yose akazinduka kubiraba akabigaburira ,akanabivura, umugabo wiwe nawe akabibona akavyishimira.

Inka ifise amabara abiri iyirabura niyera, irimugikoko gikunzwe cane muburundi kuko ndetse gutanga amata, kiratanga ubuzi, kigatanga amahera, kigatanga ninyama iryoshe cane.

Basabose afise impene zitatu, izo mpene nubw'ari zitatu zifise amabara atandukanye, muga azifata kumwe kandi arazikunda. Niyo hageze k'azigaburira, ng'azirishe, araziha ibingana.

Ikiyaga kirimwo ubwato keshi barabukoresha mu kugira abantu bashobore ku roba bakaroba amafi meshi bakayadandaza mu nyuma kugira bashobore ku ronka amahera ndetse bakanayatahana ayo mafi ku gira bashobore ku yasangira n'umuryango ngo baryoherwe.

Bizoza arikoreye ibintu vyinshi abitwaye munzu ya Mariya kuko barahukanye bahora babana none baravanye, baravuga yuko n'ibintu bari bafise bazobigabura , nawe arabimushiriye.

Basa bose nabagenzi be bafise akazi kokundandaza amasabuni. Iyo baronse uwuzibagurira, baramusigurira neza ukungene ayo masabuni ari ubwoko bwiza kandi yameshe ikintu kirera cane rwose kikamera neza.

Umwana aragiye gushira umuti mubiterwa vy'iwiwe kugira ngo udukoko ntidushobore kuvyonona ntihagire ikivamwo, uyu munsi mugatondo yazidukiyeyo arabikora kandi umugore wiwe aravyishimira kubera ko avyitaho.

keshi turahurira na Ziranotse iyo atwaye imifuko itatu kw’ikinga agaca hagati mu mirima y’abantu nabo bakidoga kuko arabononera imirima inzira niwe yayiciriye ntayarisanzwe ihari.

bigabo yama agenda minsi yose mugatondo mumirima yiwe akahashiraho imiti kuberako ntihaze udukoko ngo tumwononere hageze kwimbura ngo abure ivyo yimbura rero buri igihe aravyitaho mugatondo kandi akabikora abikunda

Indagara nyinshi ziri mu mifuko. Indagara n'ikintu abantu bakunda cane mu Burundi kuko ziratanga amahera. Iyo umuntu agiye kuroba akaziroba ari nyinshi, araronka amahera, ndetse n'ivyo abashobora no gushira umuryango bagasangirira hamwe.

Amafi ni igikoko gikunzwe cane mugihugu c,Uburundi kuko iyo bagiye kuroba mw,Itanganyika abantu baraziroba ari nyinshi nabo bakaryoherwa cane kuko ndetse no kuronka ivyo barya bararonka nivyo bashobora kudandaza ngo baronke amahera yo gutunga umuryango.

Ifi, n' inyama nziza cane kuko iyo umuntu ariye nyinshi ntagira ingorane yamagara nkizindi nyama, ifi yoyo urayirya ukagira amagara meza ukabandanya umerewe neza, n' inyama ikunzwe cane n'abantu bakuze.

Amafi n’ibikoko iyo ugiye kubigurira abantu baba babirovye ushitse muhira urabishira mu kintu kibikanyisha kuberako iyo ubishize ahantu hashushe birapfa bikamera nabi namwe hageze kubirya mukameregwa nabi.

Nkunzimana araryohewe cane kuko indagara ziwe zabaye nyinshi yaravuye kuzanura yaramaze igihe azanikiye kugira ngo zishobore kwuma. Uwu musi rero, agenda kuzidandaza kw'isoko ashobore kuronka amahera.

Ifi iri mu ishashi iraryoshye cane iyo ushoboye kuyitekera abantu neza n'inyama iryoha gose barazidandaza keshi iyo habaye urubanza ntizigerazibura.

Amafi , inkoko biryoshe cane kuroba muburundi kuko iyo ugiye mw'Itanganyika ukaroba , urabiroba atari bike kandi ugashobora kubidandaza navyo bikakuzanira amahera kuko abantu barabikunda

Indagara nyinshi cane ziri ahantu ni basabose yazirovye kandi yaryohewe cane kuko uy munsi yashoboye kuroba indagara nyinshi araza kuzidandaza kandi amahera aza kuvamwo ni menshi

Amafi n'ibikoko biryoshe kuroba, kuko iyo ubirovye ubifisemwo uburambe ubiroba arivyinshi ugashobora kubidandaza, navyo bizana amahera menshi kuko abantu babirya ari benshi

Masabo , Majambere, na Ziranotse nuwundi barikumwe bariko bararoba amafi mw’itanganyika. Bayarovye arimenshi kugirango bashobore kuja kuyadandaza baronke amahera bashobore gutunga imiryango.

Ifi n'igikoko gikunzwe cane mu Burundi ,kiba mumazi ,abantu baragenda bakakiroba bakabikurayo ari vyinshi cane, bagashobora kubidandaza bakaronka amahera ,ndetse bakanagifungura bakunda kukirisha uburobe.

Mubarovyi harabaye iterambere kare bahora bagenda n'ubwato bakagenda batwaye ibintu barobesha , ariko ubu hari ibintu bashobora gusiga vyonyene bigasigara biraroba bakaza amafi yagiyemwo indani.

Ifi ikase, iri mumabarafu impande hakaba hariho amatomati n'indimu, ifi ni inyama ikundwa cane, iryoshe kandi itigera isiba mumanza zabantu .

Bizoza afise itongo rinini cane gose, iryo tongo barisangiye n'umugore wiwe karire, bakaba baruvuganye yuko aho hantu bazohubaka amazu n'ibiti vyinshi ndetse n'ibindi bintu.

Bizoza afise itongo rinini cane gose. Iryo to go arisangiye n'umugore wiwe akaba ari ahantu hanini cane gose, barashatse kuhabagurira kenshi ariko bo baravyanse kuko bari bifuza kuhatera imirima.

Ishamba niribi cane mwijoro niribi kurigendamwo mwijoro kuko barashobora kukugirira nabi, muga iyarikumurango urabona ko arahantu hameze neza ushobora kugenda atakibazo kandi ushobora kuhasanga nabandi.

Ishamba: n'ahantu habi cane, iyo uhagiye usanga Hari ibikoko vy'ubwoko bwose. Iyo bikuriye ntibigusiga uri muzima, kenshi abantu baririnda kuhaja cane cane iyo ari mw'ijoro.

Umurima wa Ndikumana waratevye uruma kuko abantu bawuciyemwo inzira, bahaca ari benshi nawe akaba atabikunda akama anavyidogera, mbere niminsi yose ko umurima wiwe wumye ko bawuciyemwo inzira

Shima arashavuye cane kuko asanze umurima wiwe hari ibiti bateyemwo, ivyo navyo akaba atazi uwabikoze, kuko ejo yahasize ameze neza nomunsi aragarutse asanze biriho, ariyumvira : "Ni umuntu yashatse kumugirira nabi?".

Simba afise ahantu akorera udushurwe ,abantu bashobora kugura bagatera mumazu yabo ivyo navyo arabikunda kuko araronka abantu benshi bamushorera.

Karire afise itongo rinini cane, yamye arabaza umuryango wiwe mbega n'uwahe mugambi yohagirira baramutoza vyinshi, ariko ac'arabona ko yoza arahakotesha abantu bagashirayo imirima bakamuriha ku kwezi.

Ndimubandi afise itongo rinini cane gose iryo tongo ararishiramwo amashugwe akariteramwo nibindi bintu ariko uko ariraba misi yose arabona ko risanzaye muga akabura iyo yohera mugihindura ibintu

Nzeyimana afise umurima munini cane gose kandi uwo murima uciyemwo amabarabara neza haciyemwo inzira nziza kandi urahimbawe nokumaso abantu iyo barenganye bakawuraba barabivuga ko nzeyimana afise umurima mwiza.

Umurima n'ahantu barimira ,rimwe na rimwe baraharimira ivyamwa ndetse bakanazi harimira Imboga z'ubwoko bwinshi, iyo abantu barimye mugihe co kwimbura ,barimbura bagashobora kubifungura bagashobora nokubidandaza kugira baronke amahera yogutungisha umuryanga

Gasabo afise uruti runini murugo, urabona ko rurikuba rurerure rwose arafise ubwoba ko urwo ruti umusi umwe rwokorotse, rwokorokeye kunzu yiwe. Uyumusi yariko arondera abantu boza kurutema bakarukuraho hakiri kare.

Umurima wa Bizoza ni umurima munini cane uhagatiwe namazu menshi , uwo murima yarawitondeye arawuraba buri munsi kandi harigihe aza kuha pompa imiti kugira ubukoko ntibuze kuhonona.

Agati gatewe murugo rwa Masabo , utwo duti Masabo aradukunda cane kuko iyo abantu barenganye baravuga ko hasa neza nawe ivyo bikamuryohera .

Inzu ya Karire ikikujwe n'ibiti nyinshi, kuburyo abantu bavuga ko inzu yiwe ikikujwe n'ishamba rinini, kuko ndetse no kuba hariho ibiti vyinshi hariyo n'ibikoko vyinshi. Iyo ijoro rigeze ntibasohoka.

Ndihokubwayo afise itongo rinini cane ariko buri munsi aribaza nimba iryo tongo yorigurisha yose canke akarimamwo agashiraho umurima wiwiwe akaza arashiraho ibiterwa hama vyeze akabidandaza.

Buhire afise ahantu hanini ho kurima, ariko ntaharima hose, yarimye igice kimwe, aravuga ko iryo tongo ryiwe azorigaburamwo kabiri, hamwe aharime, ahandi ahadandanze abantu baharime bazoze baramuriha ku kwezi.

Abana ba Karire na Bizimana ni batatu, iyo bagiye hanze barakunda gukinira mu mirima cane cane hafi y'ibitoke , iyo abavyeyi nabo bababonye barahimbarwa.

Bigirimana arafise ahantu inyuma y'inzu ni nkishamba kuko nahantu hanini gose hari ibiti vyinshi, vyinshi kandi birebire umuntu ntiyohaja mwijoro kuko hari ibikoko bishobora kumugirira nabi.

Inzu ya Basabose ikikujwe n'ibiti n'imirima, yahashize ibiti kugira ngo hagize n'umusuma ashobora kuza ntibimworohere kwinjira , nawe bikamuryohera kuko arabona ko inzu yiwe bafapfa kuyinjira.

Masabo ariko aratembera mumirima araba ibitoke vyiwe ko harimwo ivyoba vyeze canke arabe ko atamuntu yoba yaje kumugirira nabi akamwononera. Yasanze hameze neza kandi vyamuryoheye. Icanaryoshe rwose nuko yazindukanye nabana biwe bagashobora kumuherekeza nawe biramuryohera.

Nzeyimana afise itongo rinini cane iryo tongo ryuzuyemwo ibiti ariko aravuga yuko naho babona ibiti umengo n'ishamba ari mugutangura kuhakora kandi niyo yatangura kuhakora azohagira imirima myiza cane.

Yona na heli baribasangiye itongo rinini cangose iryo tongoryo arimo ibiti vy'ubwoko bwinshi ivyo biti misese mu gatondo bayazinduka kuraba ko ata muntu yoba yavyonone mw'ijoro.

Inkoko ivyaye uduswi dutandatu ntiyigera ivaho kandi iguma idukurikira ituraba kugira ngo ntibayitware uduswi, iyumuntu agerageje kubigira kenshi inkoko ziramukurikira zikamwirukako.

Inkoko nyinshi, bakunda kuvuga ngo iyo zihuriye ahantu zikamera nkiziriko ziravugana baba bazitereyemwo utuntu dufungura. Rero iyo uzibonye zikoraniye hamwe ziba ziriko zirafungura.

Ingurube n’igikoko, iyo kivyawe kivyara utwana twinshi cane gwose kuburyo ushatse nokubudandaza amahera uronka nimenshi cane.

Mw'isoko nahantu hari ubwoko bwinshi bw'ivyamwa ndetse no kuvuga ivyamwa hariyo n'imboga nyinshi iyo umuntu ashaka kugura kimwe muri ivyo canke ashaka gusuma ivyo munzu aragenda mw'isoko kuko ntaco atahasanga

Ire afise umurima mwiza cane rwose abantu bose bamubonye baratangara bakiyumvira uyu numugore adafise numugabo ashobora kugira umurima usa neza gutya? Nawe ivyo bikamuryohera akajya awitaho iminsi yose.

Ubwoko bubiri bw'imboga. Rumwe rufise ibara ritukura, iyindi ibara ry'ubwatsi . Abantu barakunda kubidandaza mw'isoko kuko mundya ntizigera zibura. Biratanga akanovera bigatuma n'indya ziryoha.

Bizimana na bagenzi we bariko baragira akanama kw'ishirahamwe bazanye kugira ngo boshobore kwegeranya amahera baha umwe umwe ku kwezi, ivyo navyo bikabafasha kuko bararonka amahera bagashobora gutunga umuryango canke bakariha amadeni bafise.

Mariya nyina wa Nahimana aragiye kwimbura ivyo yarimye kuko iki gihe arico kwimbura kugira ashobore kubidandaza ngo aronke amahera atunge abana biwe bige ku mashure meza baronke nagahuzu bambara.

Ishirahamwe Ziranotse yagize na bagenziwe uyu munsi baduze bagiye kuraba ivyo bakoze aho bigeze. Basanga amashurwe yarameze neza. Basanga n'ibindi bintu bahasize bimeze neza.

Manirambona ariko arategura ahantu azoshobora gushirira udushurwe twiwe iyo ariko arabikora ivyo abantu ntibamutahura ariko we arabibandanya kuko azi amahera bimuzanira ko ashobora kuyafunguramwo ndetse akaronka n’agahuzu yambara.

Umwigisha aratwaye abana abakuye mw,ishure kugirango aje kubereka ibiterwa n,ibindi abereke n,imirima ukuntu abantu bayifata nibiyikoze nibintu bahashira kugirango hashobore kumera neza .

Ipapayi iri kugiti n'icamwa gikura nkibindi, kikaba gifise Ibara ry'urwatsi Abantu bakaba bagikunda cane indani hariyo utubuto twirabura baraduta imbere yokurufungura.

Umurima wa Kande, ni umurima munini cane gose. Uraryoshe kuraba kuko uri ahantu kumusozi. Iyo uhagaze kuri uwo musozi hejuru ukawitegereza, hararyoshe kuko harakoze, hari isuku ni ibintu bihimbara amaso.

Umurima wa Nzeyimana ni umurima umeze cane neza cane gose kuko arawukurikirana buri munsi, iyo atariwe agiye haragenda umugore wiwe, iyo hadashobora kugenda umugore wiwe nawe abana bakagenda uko bakurikirana.

Amateke ni imboga ikunzwe cane ruguru kuko barabironka vyoroshe kandi iyo babitekanye n'ibiharage biraryoha bifise akanovera, rero iyo ubiriye na wewe urumva uhimbawe .

Karire afise ahantu hameze nki inzu kwanza twovuga ko ari nki inzu irimwo ibigori vyinshi yasoromye yarabiteye arabikurikirana cane mumurima wiwe none ubu abifise ari vyinshi.

Ikaranga ziraryoshe cane gose, har'ubwoko bubiri bw'ikaranga, ikaranga zitetse, n'izusanga zidatetse nkizo bavuga ngo ikaranga zidatonoye. Izo rero baravuga ko ziryoshe cane gusumba izatonowe zigakarangwa.

Mariya na bagenzi be bararyohewe cane, bagiye bararirirmba mw'ibarabara kuberako bari bavuye gusoroma za mboga bari bamaze igihe baraba bazikurikirana, ubu cari igihe co kwimbura. None barahimbawe, bararonse ukuntu bagiye kudandaza ngo bashobore gutunga umuryango.

Inka ya Bishora. Irafisemwo akabara kera mu tubara twayo. Ni inka ifise amahembe atari manini gose rero barayitwara, bakagenda bakayirisha kandi nyene yo yitwa Masabo arayiraba ,gose cane.

Icamwa gikunzwe cane muburundi gisa nkirifise ibara ryurwatsi inyuma, indani hakaba hariyo urubuto. Barakunda kugifungura cane mugatondo kuko iyo ugifunguye mugatondo kiratanga amagara meza.

Karire na mugenziwe marita n'abagore babiri bose bafise imiryango baragiye hamwe baragira umurima mutoya buri munsi mugatondo baragenda kurima baragenda batwaye amasuka n'ibindi bikoresho.

Bigirimana n'umugore wiwe n'abana bararyohewe cane kuberako ya myumbati yeze ubu bagira baje hamwe imwe bashobore kuyiteka bayifungure iyindi ngo bayidandaze abana bararyohewe cane kuko bari baheruka kurya imyumbati kera.

Nzeyimana yarakoranije abantu batanu aragira inama, kobari basanzwe bafise ishirahamwe. Iyo nama bayigira imisi yose mugatondo bakayitaho kuko iyo shirahamwe bashizeho irabafasha kuronka amahera bagafashanya mumurwi.

Bizimana araryohewe cane gose ,iyo aravye umurima wiwe ukuntu uriko uramera neza araryoherwa agatwenga , agatwenga cane gose kandi siwe wenyene abinezererwa, n'umugabo wiwe araryoherwa kuko babisangiye.

Ikintu cukworora inkoko nikintu gikunzwe cane mugihugu cuburundi kuko iyo zitaye amagi zirata amagi menshi urahitamwo ushatse ukadandaza amagi canke ukayarindira akaba ubuswi kugiramwo uronke izindi nkoko ushobore kuzishora.

Abantu barindiriye ifashanyo imifuko myinshi irahari kubwabo ikaba irimwo imiceri ,ndeste iyindi ikangira n’ibiharage Kungira ngo bashombore gufasha imiryango imwe imwe idashomboye kwifasha.

Nahimana n'abagore bagenzi we bararyohewe cane kuko bavuye gusoroma imboga bamaze igihe kinini barima, uyu munsi bagiye aribenshi bagiye mw'isoko kuzidandanza kugira ashobore kuronka amahera yo gutunga umuryango.

Hari ubwoko bubiri bw'imihwi, hariho binini na dutonya. Dutonya batwita utu maramasenge. Ni uduhwi twiza cane, twiza kurya mu gatondo kugira ngo wirigwe umerewe neza mu gihe utashoboye gufungura n'ibindi bintu.

Ibigori vya Ndinze biraryoshe kuraba gose kuko biteye neza biriko bikura neza yabiravye neza cane be n'umugore wiwe bararindiriye igihe co kw'imbura kugira bashobore kuvyimbura kandi bavyishimire.

Ipapayi n,icamwa gikunzwe cane mu Burundi gifise ibara ryurwatsi hanze indani kikaba gifise utubuto twirabura utwo tubutomiyo bariko baragifungura ico camwa ntibatumira benshi baraducira canke bakadukuramwo mbere yuko bakirya.

Intama n'igikoko kiryoshe cane kuraba umengo kiratekereje inyama yayo iraryoshe cane barakunda ku bivuga mu gitabo c'Imana ko zitonda iyo bavuze ko umuntu ameze nk'intama baba bavuze ko yitonda gose.

Karire na bagenzi be bagiye gusoroma ivyo bateye barabikurikiranye gose ubu nigihe co kwimbura, none baragiye barabisoroma kugira ngo bashobore kubidandaza ndetse no kubiteka.

Bigirimana uyu munsi yaryohewe cane gose, be n'umugore wiwe bagiye kuraba ivyo bateye basanga vyakuze bararyoherwa kuko bigeze vyari bigeze gukura none uyu munsi bashobora kuja kubidandaza bakaronka amahera bagashobora kuriha inzu babamwo.

Ikaranga n'utuntu bakunda cane guteramirako; iyo bariko baratera inkuru canke abagabo bariko barasangira akayoga mukabare. Urashobora kuturya muhira uriko uraraba, amasanamu , uriko urayaga n'umuntu, ndetse n'ibindi.

Umwungu ni imboga ikunzwe cane, cane cane n'abavyeyi. Abavyeyi barayikunda kuko amagara yabo ntaba ameze neza. Rero, umwungu urabamerera neza iyo bawuriye mw'ijoro niyo bagiye kuryama.

Bizoza aranezerewe cane arik'aramura utwamwa twiwe kuko yaratwitondeye araturaba, none ubu n'igihe co kwimbura, bazimbuye ari nyinshi kandi arahimbawe kuko araza gushobora kuzidandaza.

Masabo na mariya bariko bararima barikumwe n'abantu benshi bakoresha amasuka kugirango mu gihe co kwimbura baze bashobore kubidandaza baronke amahera batunge imiryango.

Mw'isoko hari ibintu vyinshi vy'ubwoko bwinshi, harah'usanga har'ahantu hari imifuko myinshi y'ibiraya, iyo umuntu rero akeneye kugura ibiraya aramenya iyo atumbera bivanye nukungene amenyereye aho hantu.

Ibiti vyinsi biri mw'itongo rya rizimana ibyo biti birafise amaserwe ayo maserwe bashobore ukubakuran'ibintu vyinshi ico tuzi ni uko nsakugikuramo amavuta ayo mavuta bagashoborako tekersha, ndetse n'ibidiyekuvyinshi.

Umurima wa Bizoza ibiti vyagwiriyemwo vyabaye vyinshi kuburyo ubihagazemwo ntiwobona nuko uri mu mirima Bizoza rero biramuryohera kuraba kuko n'ahantu hasa neza cane habereye ijisho.

Mugabo na bagenzibe bane barafashe baragira ishirahamwe, iryo shirahamwe baraterera ivyiyumviro bakagira imigambi, igihe baja hamwe bacababona ko bogira imigambi wumurima ubu rero umurima wabo waratanguye bariko barawugirira neza

Sibeni afise ahantu hanini cane afise ahantu hanini arivyo bitwa itongo rinini rwose arimiramo abantu benshi bararaba ibintu afise bakumirwa kuko ntihabwabone umuntu ufise ibintu vyinshi nkivyo.

Hari ubwoko bubiri bw'ibiharage hariho ibiharage bita ibiharage bitoto n'ibiharage bisanzwe ivyo bitoto kenshi numvise bikundwa n'abavyeyi kuko abavyeyi minsi yose iyo hageze kwarura hari ubwo bwoko bubiri bw'ibiharage bama barura ivyo bitoto.

Marita na bagenzi biwe batanu baragize ishirahamwe baraja hamwe barabona akazi bokora. Ikiryoshe n'ikinezera abantu ni uko akazi bagakora baryohewe, kandi bagakorana inguvu nyinshi. Abantu bose barabitezeko iterambere.

Bizimana nabana biwe bariko barakora imirima yiwe bariko barayiraba, bayigira neza ,bakurayo ibicafu ivyeze naho bakibikurayo araryoherwa cane agahimbagwa kuko aba arikumwe nabana biwe kandi bamufasha mu bikogwa.

Hari ubwoko bubiri bw'ikaranga, ikaranga zitonoye n'ikaranga zidatonoye. Ikaranga zitonoye abantu bakunda kuvuga ko naho ziryoshe zidashikira zirya ziza zikiri zishasha kuko izo zitonoye baba banazikaranze.

Inzuzi, n'utubuto dutoduto, basanga mukiboga hagati bita umwungu. Baradukoresha mukudutera mumirima, kugira bashobore kwimbura imyungu myinshi.

Ndinda ararushe cane kuko afashe urugendo runini yikoreye ibiti, Kandi izuba rikaba ririko kumwakira ari ryinshi, yabuze uwushobora kumushikana muhira none aracari mwibarabara!

Imifuko y'imiceri, kenshi abantu barakunda kugura umuceri kuko ariyo nrya rigwira cane mu burundi, ntiyigera ibura kumeza iyo hageze gufungura. Umuceri wama uriho.

Udushurwe twiza cane turi mu bwatsi, kenshi abantu baragenda bakadutora kugira ngo baduhe abandi bantu , nabo birabanezereza kuko iyo baguhaye ishurwe kenshi bisigura yuko baba bagukunda .

Umurima wa Bisabose baragiye kuraba babona usa neza cane kuko uciyemo utuyira neza kandi ibitegwa vyiwe biriko bikura neza nayo Basabose akavyishimira akagenda ahanezerewe kuko ivyo vyari ibikogwa vy’amaboko yiwe.

Ibigori ni inrya abavyeyi bakunda cane gose kuko iyo batashe kumugoroba bavuye kukazi bashobora kwicara bariko baravugana bakabirya imbere yuko barondera yuko inrya zisha .

Ikaranga ni ikintu gikunzwe n'abavyeyi kuko iyo bavuye ku kazi barashobora kwicara barindiriye kw'inrya zisha bakaba barazifungura bakaziteramirako ndetse bakanasomya n'inzoga.

Hari ubwoko bubiri bwikaranga ikaranga zitonoye N’ikaranga zidatonoye. Ikaranga zidatonoye barakunda kuvuga ko ziryoshe rwose kubera ko ziba zikiri zishasha. Ariko iz’indi baravuga ko baba bamaze kuzikaranga zikaza zita uburyohe.

Ibiharage ninrya biri nko mubwoko bw'imfungurwa ntanga ngumvu. Kenshi bavuga ko iyo udashoboye kurya inyama, ushobora kurya ibiharage kuko irasubirira inyama mugutanga ingumvu mumubiri.

Ikaranga ni ibintu bikunzwe cane mu Burundi, iyo abagabo bicaye hamwe ndetse bariko barasangira n’utuyoga. Hari igihe bagura udukaranga canke bakaduteramirako iyo bariko baratera inkuru kuko turaryoshe.

Umurima munini cane gose ugizwe n'ibiti vyinshi, ivyo biti barakuramwo amavuta amavuta bashobora gutekesha mu nrya kandi akabiryosha cane gose, akarorero nk'ibiharage.

Ishamba rinini cane gose ririmwo ubwatsi bw’ubwoko bwishi bufise amabara atandukanye abantu barakunda kuhaca bakahateramira bakahagirira n’imanza kuko hasa neza abantu bariko haraharaba.

Umuceri ni ikintu caryoshe cane kurima, kuko iyo uwurimye uragwira kandi abantu bakunda kuwurima kubera ko batawiba vyoroshe. Abantu kenshi iyo barimye ibiraya barabitwara bagasanga mu gatondo hari umuntu yabitwaye, ariko umuceri wo ntiwopfa kuwiba.

Imifuko myinshi y'imiceri, abantu barakunda kurima umuceri, kuko irarwira kandi iyo abantu bagiye kuyiba mumirima yabo birabagora ,kuko umiceri ntupfa kuwutwara.

Ikaranga zidatonoye, mw'isoko barakunda kudandaza ikaranga zidatonoye ariko sizo zonyene baranadandaza n'ikaranga zitonoye zikanakararwa , kenshi bakunda kuvuga ko ikaranga zidatonoye zikiri zishasha zitarakararwa ziryoshe gose gusumba izikarazwe.

Umuceri urera, uri mu mfungurwa ntanganguvu. Abantu barakunda cane kuwurima mu Burundi kuko uragwira kandi ntiwigera ubura ku meza iyo hageze gufungura.

Hariho ubwoko bubiri bw'ikaranga, hariyo ikaranga zitonoye n'ikaranga zidatonoye. Abantu barakunda kuvuga ko ikaranga zitonoye zitaryoshe gose ariko barapfa kuzigura kuko ziba zisanzwe zitonoye badata umwanya bazitonora.

Inka zibiri zifise amabara yirabura. Iyo bazitwaye kuzirisha hama hariho umuntu aziraba, kugirango ntizishobore kurya ubwatsi buri mu matongo y'abandi bantu, ngo babagirire nabi.

Karire arorora inka nyinshi. Igitangaza abantu nuko imwe imwe ayizi izina kandi azi ukuntu isa, ivyo bigatangaza abantu kuko ai bose babishoboy ng bashobore kumenya inka batunze ukuntu zingana

Inka ya Bishora ifise amabara abiri, iryirabura n'iryera . Iyo nka Bishora arayikunda cane kuko niyo yonyene afise kandi arayifata neza kugira ngo azoshobore kuyizanira iyindi bivyare bironke abana.

Inka ifise amabara abiri, iryirabura niryera, muburundi nigikoko gikunzwe cane, kuko ndetse gutanga amata gusa kiratanga ninyama, abantu iyo bakigurishije barakironkako amahera menshi, rimwe na rimwe bakagitanga nki nkwano ariko gashimwe baha abavyeyi bumukobwa.

Linda afise amagi menshi gose kuko arayorora, buri munsi abafise abategerezwa gushira amagi bakamuha amahera, ivyo navyo biramuryohera gose kuko araronka amahera .

Igikwavu, igikwavu n'igikoko kiryoshe cane kworora, ariko mu Burundi ntabantu benshi babikora kuko bataratahura ingene bugwira n'ukungene buzana amahera.

Nzeyimana araryohewe cane kuko I inkoko ziwe zatanze ubuswi bwinshi ,ivyo navyo biraryoshe cane nzeyimana arahimbawe ariko arabwegeranya aburaba bumwe ashobora kuja kubudandaza ubundi akabugabira .

Impene ya Masabo ayifise ar'imwe, abitunganye n'intama ariko iyo mpene naho ar'imwe arayikunda kandi arayitaho buri musi kuko yayihawe n'umuntu yakunda cane iyo ayibonye arahimbagwa.

Inkoko iri m’ubikoko mu Burundi bororo cane barabikunda gose kuko iyo uvyoroye , uraronka inkoko atari zike ugashombora kuzindandaza ukaronka amahera ndetse ,nivyo nigikoko kiryoshe gufungura nk’inyama.

Inka ya Kagabo, n'inka abantu badakunda kuko bakunda kuvuga ngo nimbi. Isa nkizindi ariko hari ukuntu itaryoshe kuraba. Iyo uyibonye nawe urabona ko naho isa nibindi iratandukanye. Ifise ukuntu iraba umenga igira yice umuntu.

Ingurube nigikoko gikunzwe cane muburundi kuko iyo kivyaye kiravyara utwana twinshi, umuntu azoroye rero iyashatse kuzigurisha araronka amahera menshi ndetse nivyo kiraduha namahera.

Masaho afise inka imwe inka ziwe z’indi zarapfuye zapfuye ari nyishi zishwe n’ingwara ubu iy’inka imwe asigaranye misi yose arazinduka mu gitondo akayivura kugirango nayo ntizipfe nk’izindi yarafise.

Inka zibiri , imwe yitwa nyambo iyindi bigabo, Noheli ariko arazicungera kugira ngo ntizije kurya imirima y'abandi ngo ziyonone , maze ngo batangure kubidogera.

Ishura! N'iyambere ikunzwe, niy'umugabo yitwa MASABO. Yayironse ahejeje gukosha Umukobwa wiwe, aca ayironka nk'agashimwe baha abavyeyi ariko bitwa inkwano.

Ingurube nigikoko coroshe kworora kandi kirarwira nukuvuga kirya inrya zirimwo ubucafu nkirya bataye ahantu, nkirya basigaje urumva biroroshe gushobora kuzigaburira.

Impene, hariho izifise amabara yera n'amabara yirabura. N'igikoko gikunzwe cane, mugihugu c'Uburundi. Kuko, rimwe na rimwe baragitanga nk'inkwano, ahandi bakakidandaza kugira abantu ngo bashobore kuronka amahera.

Bizimana na Karire isi yose kumugoroba baragenda bakavura inka zabo kuko baziko zirwara iyo bagiye bajyana ari babibiri kuko hari ufata amahembe undi agatera umuti.

Bizimana ni umugabo azwi cane mu gisagara ca Bujumbura kuko yorora inkoko, izo nkoko ziravyara uduswi twinshi uduswi atari duke, utwo duswi iyagiye kutudandanza araronka amahera menshi cane.

Bigirimana n'umugabo azwi mu gisagara ca bujumbura abantu bose bafise ibitungwa haba impene inka intama n'ibindi iyo bigize ingwara bazitwara kuruwo mugabo kugira ngo ashobore kuzivura.

Iyi nka ifise amabara abiri, iryirabura n'iryera. Hakaba hariho umuntu ariko arayivura. Burya inka zirakunda kugwara ingwara nyinshi. Iyo mutazikurikiranye haraho usanga zipfuye ari nyinshi.

Karire minsi yose mu gatondo arazinduka kare gose mbere yuko aja mutundi dukorwa, akabanza akaraba inka ziwe akazivura kuko azi kenshi zikunda kurwara indwara.

Simba arakata amashami y'ibitoke kugira ngo ashobore gukora utuntu twinshi tumufasha gushira kubiseke, bigatuma bisa neza hama abantu bakavyishimira iyo bari murubanza.

Karire afise inkoko nyinshi arimubagore bafise inkoko nyinshi arazorora iyozigeze rero gutanga amagi, amagi arayadadaza akayandadaza kubantu benshi bomubihugu bitandukanye ivyo bikamuzanira amahera atagira uko angana.

Muhimana afise inka zibiri iminsi yose aragenda akaziragira kumugoroba. izo nka zifise amabara atandukanye, harimwo imwe ifise amabara abiri iryirabura n’iryera iyindi ikirabura hose. Izo nka arazikunda cane gwose kandi iminsi yose aragenda kuzirisha.

Igihuna, n'igikoko kidakunzwe cane kuko bavuga y’uko iyo kivuze mw'ijoro canke kikavuga ku nzu yanyu haba har'umuntu agira apfe, kenshi iyo abantu barubonye ntibanezegwa, kiri mu bikoko abantu bobonye batanezegwa.

Akanyoni gafise amabara abiri iryirabura niryera, turakunda kuvuga mugatondo kare gose, izuba ritaraduga , bisigura ko bwakeye Kandi igitondo kikubera ciza .

Iyo inkoko yataye amagi irayakurikirana, ntiyigera iva ngaho irayabundikira kugira amere neza ashobore gutanga uduswi, iyo hagize umuntu akaza kudukoramwo inkoko iramwirukako.

Akanyoni gafise amabara abiri ubururu n’iritukura akanyoni karakunda kuvuga kare mu gatondo iyo kavuze umenga kariko karagira indirimbo iryoshe kumva kandi kakumvisha nuko bukeye.

Akanyoni n'agakoko kaguruka mukirere, karakunda guhagarara ahantu henshi hatandukanye ,har'igihe gahagarara kumazi y'abantu ,canke kudushurwe ,canke kagahagarara mubiti.

Inuma n'igikoko bavuga ko gitekereje, iyo ukiravye nawe urabibona, urabona ko ari ikintu gitekereye kandi kiravuga, kenshi bakunda kukigirisha mu masalamu, nk'ikintu kivuga.

Igihuna n’igikoko kibona mw’ijoro gusa. Mu Burundi, bavuga ko iyo kivuze mw’ijoro bafata ko ari agasema, kenshi bavuga ko aho hantu kivugiye haba hari umuntu ari mu kwitaba Imana, arivyo bitwa gupfa.

Inguge nibikoko bigomba kumera nkabantu hariho ibifise ibara ryirabura nibindi usanga bitirabura cane bakunda kuvuga ko abantu kera yari inguge ariko uko hagenda haraca imyaka batera baba abantu ivyo vyari muri

Ikende y’irambura iri mubikoko bavuga ko kera yari abantu, kuko bifise ibintu bimwe bimwe abantu bagira ndeste harinaho uriko urabiraba ubona yuko ubwenge bwayo biregeye ibindi bikoko.

Ubwinshi bwutunyoni hariho twiza cane dufise amabara menshi cane kuburyo ntoyavuga ngo ndanayamare ariko ubonye ukuntu buhimbara amaso ukaraba ningene mugatondo buvuga neza urabona ukuntu imana ari nziza.

Utunyoni tubiri duhagaze kumashami, dufise amabara abiri:iritukura n'iryubururu. Ni udukoko tuguruka mukirere. Rimwe na rimwe tugahagarara ku biti nahandi hantu. Dukunda kuvuga mugatondo kare gose.

Ingunge n'ibikoko kenshi usanga bifise ibara ry'irabura ivyo bikoko bakunda kuvuga ko kera abantu bari bameze nkavyo ariko ngo uko hagenda haraca igihe niko bagenda barahinduka abantu nibintu vyoroshe kwemera kuko niyo uravye ukuntu vyifata umenga bifise ubwenge bw'abantu.